Zvirokwazvo igwinyiso romene, varumbwana vedu vanosise kufundiswa kuti vakashandise chimbuzi vageze nyara dzavo kuti vasabatire hosha dzingadai dzeitapuriranwa kubva kuchimbuzi.

Zvirokwazvo, igwinyiso remene , varumbwana vedu vanosisa kuziya zviro zvakati kuti .Zviro izvi zvinosanganisira kusamba nyara ,kana vashandise chimbuzi.

Kuzvikora kwearumbwana kunosisa kunge varumbwana ava veifundiswa maningi pamusoro pezveutano hwavo uye vanosisa kunge veifundiswa kushambe nyara apo paanenge vashandise chimbuzi.

Kuzvikora zvinofunda varumbwana zvakanakira pakuti zvinofundisa varumbwana kuti vakone kunyora mazina avo, uye vakone kuchingamidza vantu vakuru kwavari mumuganga wavo.

Kuzvikora zvevarumbwana indau yakatikoshera kwemene mene ngekuti ndau iyi ndoinosisa kufundisa varumbwana pamusoro pemabasa avachada kuzoita vakura.

Zvikora zvavarumbwana zvakanaka maningi mumuganga mwatinogara ,ngekuti zvinosisa kufundisa varumbwana ava kuti vakone kutyingamidza vantu vakuru kwavari uye vakone kunyora mazina avo.

Eya kuzvikora zvevarumbwana vanosise kunge veiziya maringe nehosha dzingadai dzeinetsa muntaraunda dzewanogara, uye kuzvikora uku kwakakoshera kuti vanofunda zvemene mene.

Zvikora zvevarimbesna zvinosisa kuti varumbwana vedu vafundiswe maringe ngekugara kwevantu munharaunda zvakanaka uye vakone kunyora mazina avo zvakanaka

Zvikora zvevarumbwana chakakosha kuti varumbwana ava vanofundiswa kuti vakone kunyora mazina avo uye vakone kugarisana zvakanaka nevantu zvakanaka muntaraunda dzavanogara.

Zvikora zvinofunda varumbwana vedu zvakakosha maningi ngekuti zvinofundisa varumbwana vedu kuti vakone kuchungamidza vantu muntaraunda dzavanogara.

Zvikora zvevarumbwana zvinosise kuvafundise kuti vakone kuchingamidza vantu vakuru kwavari, uye vakone kugarisana ngevantu muntaraunda dzavanogara.

"Igwinyiso remene-mene!" Zvikora zvevarumbwana vedu zvakakosha maningi muntaraunda mwatinogara ngekuti zvinotichengetera nekutikudzira varumbwana ngenzira iyo yakanaka.

Zvikora zvevarumbwana, zvikora zvakanaka yaampho ngekuti kuzvikora ino varumbwana vanofundiswa kunyora mazina avo, uye vanofundiswa maringe ngekuchingamidza vantu vakuru kwavari.

Zvikora zvevarumbwana zvikora zvakabanaka negwinyiso remene uye zvikora izvi zvinofundiswa varumbwana vedu kuti vakone kunyore mazina avo nguwa dzeshe.

Zvikora zvevarumbwana vedu zvikora zvakanaka maningi ngekuti zvinofundisa varumbwana vedu kuti vakone kunyora mazina avo pavanoendeyo.

Zvikora zveva rumbwana zvakanakira kuti varumbwana vedu vanosisa kukona kunyora mazina awo uye vanosisa kukona kuremekedza vantu vakuru kubudikidza ngekufundiswa kuzvikora kwona iyoyo.

Muzvikora zvevarumbwana zvinosisa kunge zveivafundisa maringe ngendaa yekuti vakone kuchingamidza vantu vakuru muntaraunda yevangadai veigara.

Zvikora zvevarumbwana zvikora zvakanaka maningi ngekuti uku varumbwana vanosise kufunda maererano ngekugarisana nevantu muntaraunda zvakanaka uye vakone kuchingamidza vantu vakuru kwavari.

Ngendaa yekuti varumbwana vedu vanosisa kunge veyienda kuchikora nguwa ngenguwa, Izvi zvinoite kuti vakone kuerenga uye vakone kunyora mazina awo.

Zvikora zvevarumbwana zvakakoshera kuti zvinofundisa varumbwana vedu zvakasiyana siyana uye zvinofundisa varumbwana vedu kuremekedza vantu vakuru kwavari munharaunda.

Kuzvikora zvinofundwa majaha nendombi, idzo dzatinoti varumbwana, kunosise kunge kweifundiswa ,varumbwana ava kuti vakone kunyora mazina avo.

Zvikora zveva rumbwana zvinosise kuvafundisa maningi pamusoro pehosha dzingadai dzeivabata kubudikidza ngekusashambe nyara kana ngekusateedzera utano wakanaka.

Zvikora zvevarumbwana zvakakosha maningi mundaraunda matinogara ngekuti zvinoita kuti Iko kwatinoenda kumishando zvinosara nevarumbwana zvakarongeka.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka mundaraunda dzatinogara ngekuti zvinoswera zvakachengeta varumbwana vedu uye zvinovafundisa maningi maringe ngekuremekedza vabereki.

Zvikora zvemajaha nendombi zvikora zvakanaka yaampo muntaraunda mwatinogara nekuti Zvikora izvi zvinosise kuti detsera kunge teiziya kuti varumbwana vedu vakone kunyora mazina awo.

Zvirikozvo varumbwana ndiyo ramangwani redu uye zvinozi batai varumbwana ngekuti ndiko kwavanokona kudzidzira zviro saka zvikora izvi zvinosisa kuvafundisa nemabasa avanoda kuzoita.

Kuzvikora kwevarumbwana kunosise kunge kweifundisa varumbana ava kuti vakone kuzozvishandira muupenyu hwavo. Kana kuti vakone kunyora mazina avo.

Zvikora zve varumbwana vedu zvakakosha ngenda yekuti zvinosisa kunge zvei shandisa varumbwana ava kuti vakone ku nyora ngeku erenga mazina avo.

Zvikora zvevarumbwana zvakakosha muntaraunda dzetingadai teigara ngekuti zvinosise kuvachengetedza varumbwana mukuwo uwo watinoenda kumishando dzedu, uye dzinosisa kuti vakone kuerenga.

Zvikora zvepadera zvinoendwa nevanthu avo vabve zera zvinosise kunge zveivafundisa mabasa enyara dzavo uye mabasa anodiwa maningi munyika kuti vazokona kuita zvisimudzire nyika.

Kuzvikora zvemajaha nendombi vachiri kutemwa dzinobve ngazi dzinosisa kunge zveiva fundisa maringe ngemabasa angadai ari munyika uye zvinosise kuvafundisa nekutaura nevanthu vakuru zvakanaka.

Zvikora zvinodzidza majaha nemhandara dzepashi-pashi dzisati dzabva zera zvinosise kuvafundisa maringe ngezveutano, maringe ngekuchingamidza antu akuru.

Zvikora zvepadera izvo zvinofundisa majaha nemandara kuti vazokona kubate mapasa enyara dzawo zvinosise kunge zveivafundisa zveshe zvayinosiwa kuita munyika muno.

Zvikora zvepa dera zvino sisa kunge zvei zvifundise majaha ne mandara kuti azokwanisa kuzvi shandira ra mangwani avo nekuti ndiyo nyika ya mangwani.

Zvikora izvi zvepadera zvinosisa kufundiswa varumbwana kana kuti Vakomana nemhandara kuti vakone kuzvishandira mukati memizi pavanenge vazoroorwa.

Kuzvikora zvepadera izvo zvinofunda majaha ne ntombi dzichiri kutemwa dzinobve ngazi dzinosisa kuti mhandara idzi dzikone kuzvishandira uye dziziye mushando wadzinoda kuzoshanda dzakura

Ku zvikora zve vantu vakuru zvakanakira kuti zvinosise ku vafundisa maringe ngebasa ravada kuzoita vakura uye basa ravanoda kuzobata nge nyara dzavo vakura.

Zvikora zvepadera kuno fundiswa vakomana ne vasikana vabve zera kuti vakone kuzozvi shandira uye vaite mabasa avo anokwanisa ku sumudzira nyika ra mangwani.

Zvikora zvepadera zvinosiso kunge zveifundisa majaha nendombi maringe ngebasa ravangada kuzoita vakura, uye zvikora izvi zvinosisa kunge zveivafundisa maringe ngekuti nyika inovakwa sei.

Zvikora zvepadera zvinoenda majaha nendombi achiri kutemwa dzinobva ngazi anosisa kuafundisa kuti akone kuzoona ramangwani uye vaziye njira yakanaka yekuhamba ndiyo.

Zvikora zve majaha ne ndombi zvakakoshera kuti majaha aya ne ndombi ndiyo ra mangwani redu uye vanosise kuziya zviro zvakakosha munyika nemu ndaraunda dzavano gara.

Igwinyiso remene mene kuzvikora kunofunde majaha nentombi kunosisa kuvafundisa kuti vakone mabasa enyara uye vakone kuzoriritira mburi dzavo neramangwani ravo.

Zvikoro zvendombi nemajaha avo asati abva zera neamwe abva zera. Zvinosise kunge zveiafundisa kuti azoziya mabasa achada kuzoshanda ngeupenyu hwepadera.

Zvikora zvemajaha nemhandara zvinosise kunge zveionekwa mundau dzeshe-dzeshe, uye mumango usakurisa kuti mhandara idzi nemajaha dzizokwanisa kuenda kuzvikora yona iyoyo.

Zvikora zvepa dera dera zvinosisa kunge zveifundisa majaya nemhandara kuti vakone mabasa enyara uye kuti vazochinja nyika ngekuti ndivo ramangwani

Zvikora zvepadera-dera izvo zvinoendwa nemajaya nemhandara zvinosisa kuvafundisa maringe ngekuvaka nyika yavanogara. Uye ngemabasa avanoda kuzoita apo pavanenge vape...

Zvikora zvinofunda majaha nendombi dzisati dzabve zera, zvikora zvakatinakira mumiganga mwedu, ngekuti zvinoite kuti mbavha dzive shoma mumiganga ,sezvo vana veiende kuchikora koozvifundira.

Igwinyiso remene mene, kuzvikora zvepadera izvo zvinofunda majaha nemhandara dzichirikutemwa dzinobve ngazi dzinosise kunge dzeivafundisa maringe nekuchingamidze vantu nekugara nevantu vakanaka mundaraunda.

Zvikora zventombi nemajaha, achirikutemwa dzimwe dzengazi , kunosise kunge kuyifundiswa majaha aya ngemhandara kuti vakone kunyora kana kuzvozvingwarira pemukuwo uwo watonozokone kushanda.

Zvikora zvinofunda majaha nemhandara vanotemwa dzingabva ngazi dzakakoshera kuti dzinofundiswa maringe ngekugarisana ngevantu muntaraunda dzavanogara.

Zvikora zvemajaya nendombi awo abve zera, zvinosise kuvafundisa kuti azokone kuzvingwarira ramangwani avo uye nekukona kuita mabasa enyara dzavo.

Zvikora zvinofunda majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobva ngazi, dzakadzosha zvikuru ngekuti dzinovafundisa mabasa ewo enyara dzavo.

Muzvikora zvevarumbwana avo vepadera zvinosisa kuvafundisa maringe ngekuti vagone kuzozviriritira uye vagone kuziya mabasa avanode kuzoita kana vakura.

Zvikora zve majaha ne mhandara zvino sise kuva fundisa maringe neku garisana ne vantu zvakanaka mundaraunda uye zvozo vafundisa maringe ne mabasa anenge ari panyika nguva idzodzo.

Kuzvikora zventombi nemajaha zvinofundisa ntombi nemajaha aya kuti azoone mishando kubudikidza ngezviro zvavanenge veifundiswa kuzvikora ikweyo.

Zvikora zvemajaha nendombi zvinosisa kuvafundisa kuti vakone mabasa enyara uye vakone mabasa kuti vazokwanisa kuzoriritira mburi dzawo, ngemukuwo unoteera vaa vantu vakuru.

Zvikora zvemajaha nentombi idzo dzichiri kutemwa dzinobude ngazi dzinosise kuvafundisa mishando yavanoda kuzonge veiita apo pavanenge vakura uye ndivo vamangwani vedu zvinosise kuvachengetedza.

Zvikora zvepadera pevarumbwana izvo zvinofunda majaha nemhandara zvakakoshera kuti majaha aya nemhandara vanofundiswa maringe ngezvemushando dzaavachada kuita vakura.

Zvikora zvemajaha nendombi idzo dzichiri kutemwa dzinobve ngazi zvinosise kuvafundisa maringe ngemagariro avanosise kuita mundaraunda yavanogara mukuwo dzeshe.

Kuzvikora zvemajaha nendombi idzo dzichirikutemwa dzinobve ngazi dzinosisa kuvafundia maringe nekugarisana nevantu muntaraunda uye maringe ngemishando dzavanoda kuzoita vakura.

Zvikora zvemajaha nemhandara izvo zvatinoona munharaunda dzedu zvakanakire kuti majaha nemhandara vanosise kufundiswa mishando yavanoda kuzoita kana vakura uye ndivo ramangwani redu.

Zvikora zve ndombi ne majaha izvo zvatino ona mu ndaraunda dzedu dzino sisa kunge zviri padhuze kuti varumbwana ava vasazo garira mu mugwagwa nguva dze chikora.

Zvikora zvino funda majaha ne ndombi dzisati dzabve zera dzino sise kunge dzei fundiswa maringe ngeku garisana nge vantu zvakanaka mu ndaraunda dzavano gara.

Zvikora izvo zvemajaha nentombi vachirikutemwa dzinobve ngazi zvinosisa kuvafundisa maringe ngekugarisana nevantu zvakanaka mundaraunda dzavanenge veigara.

Zvikora zvepadera zvinofunda majaha nemhandara dzichiri kutemwa dzinobva ngazi dzinosisa kunge dzeifundisaa maringe nemishando dzavachada kuzoita vakura.

Zvikora zvemajaha nenendombi ,zvinosisa kunge zveivafundisa , maringe ngemishando, dzinowanika munyika, uye maringe ngekugarisana navamtu zvakanaka.

Zvikora zvinofunda majaha nemhandara zvikora zvakanaka maningi ngekuti zvinoafundisa mabasa enyara uye zvinoafundisa kuti vazokone kushanda zvakanaka nevamweni pamishando yevanenge vadai kuwana.

Zvikora zvemajaha nemhandara kana kuti antu abve zera zvinosise kunge zveifundisa antu aya mabasa enyara dzawo, uye kuti tivagadzirise ngekuti ndiwo amangwani vacho.

Zvikora zvemajaha nendombi zvakasisire kuti muntu akone kuzoshandira ramangwani rake, uye akwanise kuzoshandira mhuri yaanobva.

Zvikora zvepaderadera izvo zvinofunda majaha ngemhandara vanosisa kunga veifundiswa maringe ngemabasa arimo munyika uye mabasa enyara dzawo kuti vakone kuzozvishandira.

Zvikora zvepadera izvo zvinofunda majaha nemhandara dzabva zera, zvikora zvakanaka maningi ngekuti zvinoite kuti nyika yamangwani inge yakafunda.

Zvikora zvepadera-dera izvo zvinofunde ndombi nemajaha abve zera kunofundiswe ndombi idzi nemajaha aya kuti akone kudzishandira mabasa enyara dzavo ngekuti ndivo vamangwani vacho.

Zvikora zvemajaha nendombi dzabvezera zvinofundisa ndombi idzi namajaha kuti awone mushando wenyara uye akwanise kuzviriritira ramangwani.

Zvikora zvepadera-dera zvinofunda majaha nemhandara idzo dzabve zera. Dzinosise kunge dzeifundisa antu aya kuti akwanise kudzishandira ngenyara dzavo.

Zvikora zvepadera izvo zvinofunda majaha nemhandara zvakakosha kuti majaha nemhandara vazive kukona kuzvishandira mishando dzakasiyana siyana.

Eya zvikora zvepa dera dera tinoona majaha ne ndombi dzabva zera ndo kwadzino enda kuti dzione ku fundiswa maringe nge mabasa enyara uye mabasa aka siyana siyana.

Zvikora zvepadera izvo zvinondwa ngendombi nemajaha zvinosise kuvafundisa maringe nekuumba nyika uye maringe nemabasa avanida kuzoshanda ngenyara dzavo.

Kuzvikora zvemajaha nendombi dzati kurei kana kuti dzabve zera kunosise kunge kweifundiwa maringe ngemabasa awo anode kushandisa nyara dzacho uye kuti vanhu vazokone kuzvishandira.

Zvikora zvepadera dera izvo zvatinoona majaha nemhandara vabve zera vanoenda, Zvinosise kuvafundisa maringe ngekuvaka nyika yavo uye maringe ngekubata mabasa enyara dzavo.

Kuzvikora zvepadera dera izvo zvinoenda majaha nemhandara dzabva zera dzinenge dzeifundiswa maringe ngebasa radzinoda kuzoita mukati mweupenyu hwawo .

Zvikora zvepadera izvo zvinonge zveifundisa varumbwana kana kuti majaha nemhandara vabve zera, zvinosise kuvafundisa maringe ngekusimudzira nyika mundau dzakasiyana-siyana.

Kuzvikora zvepadera dera tofanange teingumeyo tiendo nofunda maringe ngekuti nyika yedu yakayema sei tizoona kuti mabasa atingazokwanisa ita ngenyaya dzedu ngepari uye tione ndaramo.

Kuzvikora zvemajaha nentombi dzati kureyi kwakanaka maningi ngekuti majaha aya nentombi vanosise kufundiswe maringe ngezvemushando dzavanozode kuzoita vabva kuzvikora kona ikweyo.

Zvikora zvemajaha nendombi dzabva zera ,dzinosise kuvafundisa majahaya nendombi ,kuti vakwanisa kuzozvibetsera ,ramangwani ravo, nekuvafundisa mabasa enyara dzavo.

Kuzvikora zvepadera indau iyo inosise kunge yei funda majaha ne mhandara vabvezera kuti vakwanise kuzvishandira mabasa ngenyara dzavo uye vakwanise kuzoshanda mangwani.

Zvikora zvepadera zvinoenda nemajaha nemhandara vabva zera uko kwavanofundiswa kuti vakone kuzvishandira ngenyara dzavo uye vakone kuzo shanda ramangwani avo.

Zvikora zvepadera izvo zvinofunda majaha nemhandara dzabve zera kana kuti vana mai nanababa zvakanaka maningi ngekuti vanozoone mushando yakasiyana siyana.

Zvikora zvemajaha nemhandara dzabve zera zvakakoshera kuti vantu ava vanofundiswa kuti vazokone kugadzirisa nyika ngekuti ndiro ramangwani redu.

Kuzvikora zvepadera uko kunoenda majaha nentombi dzabve zera kana vakadzi nevarume kwakanaka maningi ngekuti kunoita kuti nyika ibudirire ngevantu vanenge vakuziya zvavanoita.